Wannan ai kaman kasuwane inda ake saida, kayayyaki, gunda ake yin jakunkuna da riguna, da kayan sawa, ga shi ma nan ga hotunan jakunkuna nan ga su nan akwai kaya materials a ƙasa, inda akeyi sannan kuma wanna jkan ana sarafa sune da fatoci, da kuma audiga, da dai sauransu. Tunda dukan gurare, ana am, fani da su, kuma ana sayarwa, anayin, amfani da shi, da dama ma wasu, fatun za ka ga na dabbobin daji ne, wasu kuma, na wannan ɗin gona ne dake amfanida shi sannan shi wannan jakunkunan ana amfani da shi gurin sa kaya ne, ko a gida ko in za kai tafiya, zaka tunga amfani da shi, sannan hasali ma, in za ai buki ma ana amfani da su wasu suna sa riƙewa, ana dai abubuwa da dama da shi sannan kayayyakin da suke sayarwa gashi nan wanda aka rarrataye, shi ma wannan kasuwa ne mai zaman kan shi, na 'yan kasuwa wanda ake saye da sayarwa a taƙaice. ga shi nan in mun ganiwuri ne musamman suma ma'aikatan ga su nan da wani klan kaya na dabam. Hula, iri ɗaya, kayansu, riguna iri ɗaya, duk dai wanda ya gani dai ya gani nan gurin dai, siye da siyarwa ne, na kayan amfani. To yanda muke gani yanzu ga shi nan a hotunan, ga kaya nan dakwai rigunan ma da aka ɗinka banda ma jakunkunan. Jakunkunan ma akwai na yadi, sanan akwai na leda ga shi nan kamar yadda muke gani sannan kayan ma ga su nan, hadda masu kama da abaya, kaya dai dabam-dabam ne dai, kasuwace na kaya na siye da siyarwa, da ak. Gatanan kasuwane me zaman kanta, ga shi nan kamar yadda muke gani, kowa ya kasa kayan shi yan jiran me siye ya zo ya siya. wannan kenan.

Kaman yadda muke gani wannan wani guri ne da aka zo taron buɗa wani guri ne ko kamfani da? ake amfani da kayan noma da gona da kayayyakin zamani da ake amfani da shi a gonaki saboda manoman mu su samu sauƙi da saurin aiki kuma yadda muke gani a nan gashi nan an nuna mana a hotuna mutane ne sun zo daga guri daban-daban kuma yare kala-kala addini kal-kala amma an haɗu don a ƙara ma juna ilimi a wayan ma da manoma kai akan amfani da kayan aikin gona na zamani wanda zai taimake su yayi aiki da wuri kuma yayi aiki mai yawa kuma suyi aiki da sauri ba kaman yadda zasu dinga amfani da kayan aikin gonan da ba irin? irinsu fatanya su lauje su manjagara su madingiri su diga da sauransu shi dai wannan hoto da muke gani da haka muna ganin su wa'innan duk gashi nan ana ɗaɗɗauka suna ƙara wayar musu da kai ne da kuma gaya musu yadda zasu yi aiki da shi da in sunyi aiki da shi da iya yawan kayan da zasu samu da iya aikin da zai musu don irin wannan kayayyaki aikin da mutane zasu yi na kwana biyar, shida, bakwai, takwas zaka ga irin wannan kayan aikin irin wannan kayan aikin zamanin zasu iya yin shi a kwana ɗaya ko wuni ɗaya da rabi ko biyu su gama shi kuma su tafi kaga an samu sauƙin kashe kuɗi an samu sauƙin daɗewa an samu sauƙin kuma yin aikin sannan irin wannan guri da ake zuwa na wayar ma da manoma kai yana da matuƙar amfani yana taimaka ma manoma na ƙasashen najeriya da kewaye saboda abu ne na ƙarin ilimi luma sauƙi ne da zasu samu wanda zasu yi aiki kuma su samu kyakkyawan su samu kyakkyawan noma da kuma kayan amfanin gona mai yawa kuma mai kyau.

yanxu nan kamar yadda muke gani gonan shikafa ne ga tanan katuwan gonane ba ƙarama ba wanda wannan ma noman ta ba dai mutum ne zaiyi ba gaskiya da hannu sai dai yayi amfani da irin motocin da kayan amafni gona na zamani da ake amfani da su da suke sama mutum aikin shi ya yi sauqi kamar yadda muke gani gonan gari guda ne iya ganinka sannan ga shukan nan sunyi kyau yayi kore ko ina da ko ina yafita yadda ake so gaskiya wannan gona babba ce sannan gonan shinkaface gashin nan ko ta ko ina wannan mota da muke gani kamar motan aikin gonan ne da take gurin sannan wannan shikafa ana nomashi ne awaje wanda yake da lema yana son guri mai lema hasali yana son wuri mai lema sannan akan samishi taki lokaci bayan lokaci kafin yafara tsiro in anyi shuka shi um bayan anshuka shi za'azo ayi mishi shiri noma lokaci bayan lokaci don yana bukatar ya sami iska baya bukatar datti kuma baya bukatar ciyayi sannan kuma akan sama shi? akan sa mashi taki lokaci bayan lokaci in yayi kuma za'a zo acire in ancire za'azo a buge a cireshi wadansu kuma suka cire tsabar daban ciyawan kuma agefe bayan ya bushe sannan wasu kuma sukan je gabaya ma su cireshi su tafi dashi gida ya bushe a chan akwai injin chasan shinkafa za zai zo ya case musu wasu kuma sukan sayar a gona wasu kuma sukan kaishi gida sai ya bushe su zasu adana shi harzuwa wani lokaci don shinkafa tana da muhimmanci sosai don abinci ne da muke ci yau da kullum abincin da ko ina a duniya ana amfani dashi ana ci ana sarrafa abubuwa daban daban da shi saboda abinci ne ingantacce don har shigo da shi ake daga kasashe zuwa kasashe don da wuya kaga inda ba'a noman shikafa sai da sosai ana noman ta yanda ya kamata

Wannan dai gona shikanfa ne. Gashi nan me gonan ya na watsa taki kaman yadda muke gani ana ya ɗako farin bokiti ya zuba takin shi a ciki ya na watsa ma shikafan. Gahi nan tayi kore, tayi girma ana shirin fida kai. Nan wannan taki gashi nan inda aka gani kaman dakin gida ne ma ko kuma za takin zamani gai nan ya na anfani da hannu ya na watsa mata. Sannan kuma tayi sannan kuma gahi nan tayi girma tayi ƙyau sosai, ko ina da ko ina yayi kore shar kaman yadda dai ake da buƙata. Alamu ya nuna dai wanna gona ta na samun kula a gurin mai ita. Amma ita shinkafa ta na son iska, sannan bata yawan san ciyayi dan inda ciyayi ya na hanata girma ya hanata yin ƴaƴa yanda yakamata. Sannan kula da gona da taki ya na da matukar anfani, yakan sa ka samu iri mai ƙyau, a samu ƙwaya a cikin shinkafan ba dan wata shinkafa za ka ganta da yawwa amma in an bige ta anje an bu an buge ta an caso ta sai ga ciki ba wasu ƙwayoyin kirki, ba wani ƙwarin kirkia ciki. Amma idan ta sami idan ta sami abin da ya kamta, ta sami taki yadda ya kamata ,za ta fitar maka da ƴaƴa yanda ya kamata. To amma wani zubin akan samu in an saka takin ya mata yawwa, in takin ya mata yawwa sai kaga ta fitar da ƴaƴa mara ƙyau, ƴaƴan da zai zamana ba su da kwari ko ko cikin duk ba yawwan ƙwayoyi. Shiyasa lura da gona in kayi shuka lura da ita a sa mata taki, a mata noma a kai a kai, cicire mata duk wani abu da zai sa baza ta ji daɗi ba ya na da matukar anfani sosai.

Wannan ana kiran ta da akuya mafi kasancewa ana kiran ta da akuya a hausance, wasu kuma suce mata Ƙadduwa wannan dai wani irin akuya ne da ake kiwon ta, wasu suna kiwon ta dan su ci wasu kuma still suna kiwon ta dan su sami nono madara kenan a jikinta sannan wannan akuyan ana yin sarrafa naman ta ta hanyoyi daban-daban sannan fatan ta ma, akan sarrafa shi ayi jaka, ayi takalmi ayi wasu abubuwa da dama har abun sallah anayi dashi sannan shi naman wannan akuyan yana da ɗadi ba kaman sauran Ƙadduwa ba, itama akuya ce amma Ƙadduwa shi.... ita kuwa wannan akuyan tanda matuƘar amfani saboda tana haihuwa tana hayayyafa sosai sannan tana bada nama tana bada madara ana yin nam da ita, ana kilishi ana yin balangu ana yin tsire sannan naman ta akanyi shi a gwangwani kukuma a sarrafa shi ta wani hanya ana kiwon wannan akuya a ko ina duk fadin duniya ba inda ba'a kiwon ta saidai ya danganta da me ake ada bukata, ana bukatan patan tane kokuwa ana bukatan naman ne ko me ake da bukata a akuya dan anma fi kiwo ta a irin arewaci saboda nafi samu ta anan saboda ita wannan akuyan tana da yawan haihuwa a shekara a shekara sau biyu take haihuwa ba kaman wancan akuyan ba, wancen Ƙadduwan kenan ga tanan ana kiwon ta sosai sosai anan arewaci

Yanda muke gani a nan wannan dai gona ce gata nan ma'aikata ne dasu ke aikin noman ta kusan mutum nawa ne suke aikin? gonan kusan mutum tara ne ko goma suke wanna aikin gonan a yanda muka gani kaman yadda muka faɗa wannan aikin suna yin shi ne da fatanyu gashinan kuma suna bin kwiya bayan kwiya ɗaya bayan ɗaya suna yin aikin noman Da ace ba wannan aikin noman suke yi ba in da moto ne zata yi to aikin da motan za tayi a mintuna to shine su fa zasu wuni suna yi kaman yanda muke gani sannan kuma bambancin wannan aikin da aikin? aikin mota mota baza ta iya yin wannan aikin ba ta bi kwiya kwiya a ƙalƙale koami da komai yanda baza ta ɓata sauran shukoki ba amma a haka zasu yi aiki su ba tare sun ɓatawata shukan ba kuma sun kwashe duk wani dotti da suka san sun cire a wannan shukan ga shukan nan tayi koriya abunda kawai take so a nome mata dottin da ke jikinta a bar ta ta sha iska ta samu ruwa ta samu taki sannan wannan noma da ake yi yana da matuƙar amfani ga shuka noma ne da za a dinga yi lokaci bayan lokaci Idan ta fara girma za ayi mata. Idan ta ƙara yin girma za a zo a ƙara yi mata noman har sai ta gamsu ko har sai an gama cire amfanin gonan in har ana son tayi kyau Sannan shi wannan noman ana yin shine ba sauri ake yi ba ana yin shine a hankali a hankali saboda yanayin abunda aka shuka a gonan kada ya lalace kada ya samu matsala sannan ana son a samu yalwan abunda aka shuka kaman yanda muke gani shiyasa ake zuwa da mutane dayawa saboda saurin gajiya idan ka kama kowa ya kama za ai saurin gamawa kuma ba za ayi saurin gajiya ba kuma yanda muke ganin wa'innan a gonan in sunzo dayawa duk da gonan ba ƙatuwa bane sosai amma sunzo yanda ya kamata su gama su tafi

Wannan rijiya kenan a Hausance. Sannan kuma, wasu na ƙiranta da ƙwaƙwalo. Ana amfani da ita ne inda yake akwai wahalar ruwa, ba a samun ruwan pampo, to zai ya zamana wasu wurare suna haƙa rijiya, don su din ga samun sauƙin rashin ruwan, suna amfani dashi. Wasu su na amfani da ruwan rijiya sha wasu kuma su na ba sa sha. Sannan, idan aka samu ƙarancin ruwa, na gona masu yin noman rani, su kan gina rijiya, din ga amfani da wannan rijiyan wurin jan ruwa, su kai gonansu. saboda su samu sauƙin rashin ruwan. Saboda wani wurin lokaci za ka ga da[ um rani rafii duk su ƙaƙƙafe. To, rijiya kuma ita ana yin tane da zurfi, um inda ko ansa mata inji za a iya janyowa ko hannu a sa guga, a janyo a ɗiba aje ai abinda za'a yii. Hasali ma ,anfi sa mata inji in banruwa za ayi gona, idan ake yin noman rani. Sannan, um a karkara, ƙauyaku zaka ga ba ruwan pampo, ba wani inda ruwa suke samu to ta wannan rijiyar da shi suke amfani suke samun ruwan da suke sha su ke wanka, su ke girki, suke wanki, su ke wanke-wanke da duk ruwan wannan rijiyan. wata rijiyar ma zak jita tana da zartsi, ruwan ta da daɗi, wani kuma ba daɗi. Amma a um ƙauye, zaka ga ko da ruwan rijiya bai da daɗi, um akwai ɗan magungunan da suke sawa su kanumfari um su alip wanda ke sa ruwa yayi daɗi a baki. Rijiya na da matuƙar amfani. A birni ma da ƙauye, saboda yanzu rijiya tana matuƙar amfan da ita ake amfani ko da ba ruwan pampo, ba ruwan sama, ana amfani da ruwan rijiya ai duk wani abu da ake yi dashi. UM Wau ma shi ne abun shan su. shi ne wankansu shine wankinsu da shi suke komai. um

Wannan hoton da muke gani kifi ne kifin kala-kala ne akwai kifayen da muke iya kiwon su a ruwa amma akwai wanda ba'a cika yin kiwon su bane ana samun su a rafi kuma wannan kifin da muke gani ita ne wanda ake kira da tarwatsa an fi samun ta ne a rafi da ƙoramu ƙoramu, amma yanzu ana kiwon wannan kifin a gida akwai na wanda ake kiwon shi wanda suna yin girma sosai dan wani ma in aka kiwata shi guda ɗaya akan saida shi dubu biyar, dubu goma har fiye da haka sannan su suna ƙasa, akan same su cikin ruwa kaman ƙasan taɓo, suna kwanciya a ciki sannan kuma akan yi su ɗin su a kama sannan basu da wahalan girma in har na kiwo ne saboda akwai abinci da ake basu musamman da magunguna da ake basu a ruwa ake tsamo su suke ci wannan kifin tarwatsa ba kaman kifin, sauran kifi bane irin su karfashe da sauran su ita wannan akan kiwata ta karfashe kuma ba'a cika kiwon shi ba saboda yanayin shi bai son wahala amma wannan kifin takan jure wahala koda a ce guri ba ruwa sosai in dai akwai taɓo zata iya zama kuma zata iya rayuwa a gun sannan ana sarrafa ta ta hanyoyi da dama akan soya ta akan dafa wasu ma sukan gasa ta ne dan akan saida ita a gurare da dama irin gurin saida abinci, su hotel-hotel da kasuwanni sannan ana kiwon ta a ko'ina duk faɗin duniya ba inda ba'a kiwon ta saboda yana da daɗin ci sannan shi yana da ƙayoyi, amma ba kaman sauran kifi ba da suke da ƙayoyi kota ko'ina, shi ƙayan shi ɗaya ne sannan yana da santsi kan shi kuma yana da ƙarfi hasalima shi bai kamuwa in ba ka haɗa da da kan shi ba, bai kamuwa ta jiki se ta kai saboda tsabar santsin da yake da shi.

Kaman yanda muke gani a nan gona ce mai kyau gat nan ƙatuwa irin wannan gonan ba dai ace mutum zai shuka? sai ya haɗa da kayan amfanin gona ma zamani irin su tractor da motan shuka da motan huɗa da motocin da dai ka sani saboda irin wannan gonan tana da girma tana da faɗi tana da tsawo da mutum da hannunshi dai ba zai iya irin wannan noman ba sai dai idan in ya haɗa da kayayyakin gona da ake amfani da shi na zamani Sannan wannan shukan gashinan shuka ne wanda aka shuka shi a ruwa don ko ta ko ina ruwa ne a gefen ta gashinan yanda muke gani tana da buƙatan ruwa saboa gurin da ake ma irin wannan shukan zaka samu guri ne wanda yake da taɓo ko ko guri ne mai son danshi wanda ba a bari ruwa ya ƙafe a gurin ko ya ƙare gashinan yand muke gani kusan gaba ɗaya shukan ma yana gurin ruwa ne sai dai an gyara jikin shukan cushiyan shukan a gindin ta an gyaggyarata kai ba ma zaka ce a ruwa take ba Sannan kuma koda yaushe kuma gurin yana da lema gashinan ya samu yalwa ya samu abunda yake so ga shukan tayi kore ko ta ko ina kuma kai kace wannan an shirya shine amma tsabara gyara ne ana kula da gonan yanda ya kamata yanda yayi wannan a wannan aka yi wannan gonan yana da matuƙar amfani sannan kuma a haka in tayi wannan shukan mai gonan zai cire zai cire zai cire kayan gona sosai a wannan gona saboda tana da girma sannan ta zuba ƴaƴa yanda ya kamata za a samu abunda ake so wannan gona sai dai mu jira ya jira in ta yi an gama a zo a cire in an cire cirewan ma sai dai a zo da moto wanda taek ake aiki da shi wajen girbe kayan gons\a ba kaman yanda za ayi da hannu a ce za a tsinketa ba.

Wanna she mukekira a hausance da tomatar gashin nan naga akwai tumatur akwai kamar su atarugu da sauran su wanna mukan kirasu anan kayan gwari shikuma tumatur ana shuka shine lokacin damuna sanna wasu suna anfani da lokacin rani suyi shuka saboda numan rani amma anfi shukashi da damuna lokacin ye nada bukatar ruwa shima sanna tumatur yana daya daga cikin kayan miya da ake anfani dashi a miya yakarawa miya dadi yayi kyai sanna ana yin miyan jajjage dashi sanna anayin miyan dage dage dashi sanna tumatur shibawai icebane da ake shukawa a shikan shukashi indan yan zun akasamu tumatur kuma a gida ne indan ka wanke tumatur yayan tumaturin idan kawatsar dasu agurin indai gurin akan zubamishi ruwa da sauran su zakaga yayi togo zakaga yafotoh da kanshi um zayake fotohuwa kuma yana yin yaya za zakaga wasu kananu wasu manya dan tumatur ana kwasuwanci a koinan anan arewa akan kwashi tumatur atafi dashi kudu saboda su basu cika nomanshiba acan sobada yenayi kasan su mu kuma nan kasamu ye nadauke tumatur yende ye kamata da attarugu da albasa da tattasai dadi duk abinda ake miya dashi sanna akan yi samur tumatur componey noma na siyar su sarafashi tumaturin gwan gwami su maida shi na leda yanda zen dade be lalaceba a samishi magani yanda zaka iya daukan lokacin yena ijewabe har de ya lalacebaba ana sarrafa shi kanfanunuwa duk inda kaje ana amfani da tumatur sanna tumatur akwai lokacin dazakaji yana tsada wani lokacin kuma zakaga yana yarha shi lokaci bayan lokacine in lokacin shiyayi zaka iya samun shi da yar ha inlokacin shiyayi daka iya samunshi da tsada amma tumatur yanada matukar am fani amiya da akeyi yana daya daga cin abunda akesawa amiya ayi miya mekyau medadi dashi ko watar irin miya ce

wannan tumatir ne kaman yanda muki gani a hanu wani gashi nan ya ɗibosu kuma wannan masu kyau ne ba bageba sannan wancan shikuma ga can shima dayan hanu da kofi shikuma waken suyane acikin kofin gashinan ya miƙa mashi shikuma waken suya shima shuka shi akiyi kaman yanda aki shuka sauran abubuwa haka aki shuka waken suya sannan shi yana tsiro inya tsiro lokacin da waken suya ya tsiro yanayin reshe ne zai fito inyayi reshe daga baya kuma sai yafito da ƴaƴa ya baza ƴaƴa a reshe zakaga ya fito gefe da gefe koina da koina sanan yana kama ƙasa sosai shi inya fito zai kama ƙasa sosai wanda hasalima shi idan aka shuka waken suya ba ƙasafe zakasamu ƙwarure na cinshi ba saboda shi yafi ƙarfin ƙwarure koda anmai fishi ko ba'a mai fishi ba sannan kuma awai ana wani samashi taki bane zaiyi intayi da kashi yana gonan inkan so kabarshi ya bushe zaka barshi ya bushe kaja can ka cire abinka bege akai ma gida inkaga dama zaka cire shi koda be gama bushewa ba zaka tafi dashi can gida ka shanya ko gudun ɓarayi ko ɓarna zaka shanyashi a cikin gida ka shanyashi ya bushe za'azo a ɓige in an ɓige zakazo kaje ka ije abinka kuma shi mutane suna nomanshi amma ba sosai ba sannan kuma anfi nomanshi ba'a kashe kuɗi sosai da sosai shidai yana buƙatar kawai dai dan kulawa ne da zakayi akan shi shikuma tumatir daman shi nomanshi yana buƙatan ruwa akai-akai yana buƙatan ruwa akai-akai sannan shima ba wani taki aki samashi ba in kariga ka nomashi saidai ruwa dayake buƙata lokachi bayan lokachi amma yanada anfani shima waken suya ajiki sosai da sosai anayin abubuwa kala-kala dashi har madaran waken suya anayi anayin wara dashi ana abubuwa da dama

Kamar yadda muke gani gonar masara ne ga shi nan mai gonar yana yaye karmamin masara da aka cire dan wannan gonar ma da muke gani a haka an riga da masarar ta yi an cire ta ko in ce an zo an ɓare ta a gonar an tafi da ita yanzu kawai abin da ya rage karmami ne da tushiyar masarar ƙarshe-ƙarshen masarar da aka yar aka daddatse aka shi ne ga shi nan mai gonar ga shi nan zaka gan shi yana da hannu ɗaya mai gonar ɗayan mai gonar hannu ɗaya ma yake da shi, ga shi nan ma yana amfani da hannu ɗayan yana ciccire karmamin wasu idan suka gama cire masara a gona sai an bar karmamin ne shanu da dabbobi su zo su cinye wasu kuma sukan cire kara karan su tafi da shi gida a ƙona wasu kuma wasu kuma sukan bar karan a nan ne in gama su ƙona shi sannan sai su zo a sake yin sabon wani haƙin ai gyarawa a gyara gonar a tuna amma yanzu shi an ma riga an wasu kuma sukan zo da inji ne a inji a ɓanɓare masarar a gona amma shi wannan gaba ɗaya ba karan a gona da alamu an kwashe ne an tafi da shi tunda shi ma karan abincin shanu ne abincin dabbobi to amman waɗansu suksn yi amfani da shi a haka sai su ƙara yin shuka koda a ce akwai ragowar tushiyar masara amma shi wannan ga shi nan yana ta tarawa ne wata ƙila zai ƙona ne ko kuma zai yi amfani da gonar a haka sannan irin wannan waɗansu na ƙona karan ne saboda suna tunanin yana ƙara ma ƙasa taki wasu kuma sukan cire su kai gida wasu kuma sukan cire su kaiwa dabbobi su ci alhim saboda babincin dabbobin ne saosai da sosai shi ma karan ba wai kawai masarar ba ce kaɗai abincin hatta karmamin da karan shi ma abinci ne

wannan kaman yanda muke gani wannan wurin kiwon aladune aladu da ake anfani dashi hasali mu ana ba muncika kiwon shi ba saboda ba'acika ba'a cika ciba wannan aladun gasunan kamar li kitoci ne kula da aladun ne suke duba su suma akan yi anfani da su gurin nama nama da mai dan aladu suna da mai sosai sannan suna da nama sosai a inda ake kiwon aladu zaka rika zaka same su ana yanka su wasu suna anfani da naman su har akan yi na gwangwani wasu kum suna ci wasu sunayin anfa suna anfani da mai man aladu, sudai aladu ba'a kowani irin guri suke iya rayuba soda su basa son zafi dan lokqcin zafi suna shan wahala sosa saboda basa iya rayuwa indayaka da zafi saboda man da suke dashi suna da bukatan guri ya zaman yahada dan sunyi sunyi ba koda yaushe ba saboda yanayin jikin su, sunada mai sannan agurare da dama ana kiwon su ana safaran su ana siye da siyarwa mamu ana kasan hausa ba'acika kiwon su ba saboda nan bama an ckia cin su bane sai dai dkwai wasu bangarori da zaka je dakaga ana kiwon su din zakagansu daiadi bawai bawai dayawaba kaman yanda ake kiwon su wasu guraren sannan aladu suma wasu dabobin ne wanda haihuwa sukeyi dasu haihu suna hayayyafa suma da ƴaƴaye kuma sunayin girman ta ana siyar da su ana ci ana kuma kiwosu sannan aladu suna da mautukar yawo sosai summafison inda bola bola yake irin gurin kazanta kazanta, nan ne suke kiwo su

? Kaman yadda muke gani a nan wannan gona ne da aka yi shukan wa'innan kayan fulawan a gonan sannan wannan gona alamu ma an ciccire kayan suka an ciccire abunda iri ne gashi nan ta yi an ciccire ya rage tana ƙara toho lokaci bayab lokaci sannan irin wannan gonan ana amfani da shi ba lokaci ɗaya ake cire kayan gonan ba sai lokaci bayan lokaci ake amfani da irin wannan gonan sannan wannan gonan koda ace ba ayi amfani da kayan zamani ba na aikin gona da aka kawo a zamanance yanzun za a iya amfani da hannu ko ayi amfani da adda ko lauje ko wani abu makamcin haka don gurin ciccire amfanin gona sannan kuma in yayi sun bushe za a iya amfani da su munjagara garma da diga da fatanya a sassare wa'innan kayan gonan a ƙona su ko kuwa a cire a tafi da su gida ya zamana anyi amfani da su a can Bayan an gama, kuma wannan gona akan zo a share ta ne a gyara ta kafin wani damunan ya zo duk wani abu da ya kamata a gonan za a zo a mata sharan gona anyi sharan gona kafin ruwa ya faɗi za a zo a share gonan? an ƙona abubuwan da ke cikin gonan sauran datti-datti to sannan asi a zo ayi i anyi huɗa in ruwa ya sauko shine za a zo ayi shuka in anyi shuka a lokacin da aka yi shuwa za a sa taki sannan in an a taki shine fa idan lokaci yayi ruwa ya buge shi' sai ya fara tsirowa in yayi tsiro a hankali ana mai taki ana sa mai taki ann mishi noma ana gyara shi to lokacin kuma zai fara ƴaƴa yana fure yana fitowa har ya samu ya fito yanda ake so a ƙara cire shi a ƙara yin amfani da shi

Wannan muna kiranta da abarba, itama ta na daga cikin kayan da ake cema kayan marmari, don wannan a yanda muke ganin hoton ayaba ne kaman ana shanta, yanzu a haka akan ɓareta, a shata a haka, sannan wasu sukan yi lemunta, akwai lemu na abarba, akwai wasu abubuwa da ake sarrafawa da abarba sosai kuma ta na da ƙanshi, kuma wasu sukan busadda ita ana sata a cikin kayayyakin abun sha ta na da ƙanshi tinda ita abarba abu ce mai daɗi amma ta na da ɗan tsami tsami, kusan duk abarba in ka ganta za ka ji da ɗan tsami tsami a ciki amma kuma ta na da zaƙi, kuma abarba ta na da mahimmanci a jikin ɗan adam, wanda kayan marmari ne sosai da sosai, sannan abarba ana shuka ta ne a guri na daban ba kowane guri ba ne zaka je ka samu abarba, inda ake shuka abarba daban yake, yanda ma ake shuka ta shima daban yake, ba kowa ba ne ya iya shuka abarba ya kula da ita har ta fito a cira a sha, wani zai shuka amma bai iya kula da shi wani kuma zai iya shukawar yana kula da shi yanda yakamata to shine wanda ya iya shukan aya... abarba, sannan abarba ta na da ƙara lafiya a jiki da wasu abubuwa da sinadarai sosai, saboda har za'a ce ma ka ka ɗan dinga shan abarba, saboda ana buƙatar lafiya ka ƙara wasu abubuwa, sannan abarba shuka ta ake ita ba kamar sauran yadda ake shuka sauran abubuwa ba ne, ita ana shukata ne kaman dasa ta in an dasa ta za'a dinga bata ruwa ko ba wai ana sa ma ta taki ba ne da wani abu, akan de lura da ita ne har ta girma a girbe ayi amfani da shi, tana ɗaya daga cikin kayan marmari me kyau wanda ake sha, ake sarrafawa a kowane irin abu.

wannan rake ne wanda muke shuka shi raken mu na hausa a gona kuma wannan rake yafi ne a gurin padama shi yana san inda yake da ruwa to, koda guri ba ruwa sosai amma inde ka shuka rake, to zai zamana gurin ko da yaushe ana dan sa mishi ruwa saboda lema dan rake yana da matuƘar amfani a jikin dan adam saboda shi akwai wanda zakaga suna da ciwo hanta wano ciwon Ƙoda amma za'a ce su dinga yawan shan rake saboda rake yana cire yana Ƙara wanke Ƙoda ne da hanta sannan shi rake ana sarrafa shi guri daban daban shi rake akan yi.... ana yin siga dashi, kaman yanda muke gani gayi nan ana yin siga da rake ana yin mazanƘwaila da rake dan shi ba'a wani sa mishi taki kaman yanda ake sama sauran shukoki saidai yana da buƘatan a dinga kulawa dashi lokaci bayan lokaci sannan zaka iya aje inji har wasu suna sa inji su matse shi akwai inji da ake amfani dashi a matse ruwan rake kawai a sha sannna wasu kansha shi a a hak a idan an kankare wasu kuma koda ba'a kankare ba suna iya shanshi a haka sannan irin rake da ake samu, shi irin rake akan samu irin rake ne a jikin rake saboda idan ya fito karshen saman kan shine a ke cema irin rake shi ne idan an yanke zakaga an tara sai a jea dasa a inda yake akwai lema, akwai ruwa to, da kanshi zai fara tsuro kadan kadan kadan in ya fara wannan tsoron shine za'aje a dauka aje a shuka shi a inda yake da lema, gurin da anan nefa in ya fara girma zai Ƙara girma shi ne zai zama cikakken rake in ya zama cikakken rake to anan ne still za'a kara zuwa kuma a Ƙara cire kan in an cire kan,, shi ne dai irin rake shi irin rake ana samunshi a jikin raken ne to yana da matuƘar amfani sosai

Wannan kabeji ne, wanda ake shuka shi a nan kuma gashi nan wannan yayi kore gabaɗaya kuma yayi manya manya. Dun shima kabeji shuka shi ake a kasa, ake daddasa shi kamar yanda ake dashen dashen tumatir. Sannan kabeji yana da bukar shima a ɗinga sa mai ruwa lokaci bayan lokaci, sannan kabeji ana cin shi yakan fito ne a hankali yana girma yana girma za ka ga ya dunkule a tsakiya, in ya fito yana wannan dukulewan yana girma yana buɗewa za ka gan shi yayi yawa yayi manya manya, to lokacin da yayi wannan fitowan ya yi girma shine ake gane cewa kabeji ya yi ya isa a cire, za ka ga akwai akwai wani za ka ga ya riƙa sannan baya son ƙwarorai, shima akan yi mashi feshen maganin ƙwari sabida bai san ƙwarorai in suka hau ko tsuntsosi, suna saurin kashe kabeji. Sannan kabeji abinci ne da ake abu ne da ake ci wasu ma su kan ci shi a abinci, wasu sukan yayanka shi su ƙwada shi da kuli da gishiri su ci ko da mai, wasu kuma su kan yayanka shi ne su sa shi a cikin abinci su ci. Wahasali ma wasu su kan samu kabejin kawai a wanke shi a yayanka a dafa shi, in an dafa shi, a ci shi a dafan shi a hakan shi. Sannan kabeji na da matukar amfani sannan shima ganyaki ne suke ƙara lafiya a jikin ɗan’Adam. Sannan shi noman kabeji shima an fiya yin shi da rani, da damuna, amma wasuna noman rani da shi suna mashigar ruwa ana bashi ruwa. Sannan akan fita da shi gurare mabanbanta inda basu noman shi a yi kasuwancin shi. Kuma shi lokaci baya lokaci ne yana yin tsada lokaci, wani lokaci kuma yana zuwa da sauki. Sannan ana saparan shi daga nan arewa zuwa kudu har daga kudu zuwa wasu kasashen duk ana amfani ana saparan ganye ne mai amfani a jiki sosai da sosai.

wannan gonan masara ne inda muke gani gashinan gonan masara ne ta para tsiro ta ɗan para girma amma kuma masara ita tana da buƙatan lura tana da buƙatan noma tana da buƙatan taki lokaci bayan lokaci kuma tana buƙatan a dinga zuwa ana yin mata noma a sa mata taki ana duba ta? kaman yanda muke gani ga masaran nan ta para girma idan masara ta para girma tana buƙatan noma aƙalla sau biyu ko sau uku sannan itama in ta para girma tana da buƙatan a sa mata taki sannan masara a akan shuka ta ne da damina an pi yin shukanta da damina ba'a yin shukanta da rani ba? tana da buƙatan itama ruwa ne da iska sannan masara bata da wahalan um pitowa in dai akwai ruwa in dai akwai ruwa guri da lema da ɗim ana ruwa ruwan sama zaka ga masaran ta puto tayi ƴaƴa kuma tana yin goyo ne zaka ga tayi goyo akwai inda masara zaka iya samun goyo uku goyo biyu wata har piye da haka sannan in masara ta samu taki yanda yakamata ta samu noma ta samu iska zaka ga tana pitar maka da goyo manya manya kuma da ido ƙwayoyi masu kyau sannan ita masara akan ci ta akan ci ta a ɗanyen ta ma a haka akan gasata a ci wasu su kan gasata su ci wasu kuma su kan dapa ta a hakan ta sannan wasu kuma su kan ɗauke ta su bari ta bushe se a ɓanɓareta in an ɓanɓareta e a bazata ta bushe in ta bushe he a niƙa sai ai he ta zama gari se a dinga yin? tuwo da ita wasu kuma su dinga sai da shi a garin tuwo ana sarrapa masara wurare daban daban ana yin abincin kaji da sauran de dabbobi duk ana abincinsu tare da wannan masaran

wannan hoton da muke gani noman masara ne gashinan me gonan yana ciccire karan masara alamu na nuna cewa an ma riga wannan masara an shuka ta yayi girma anma ciccire gonan masaran ya zauna inda ya rage karan ne gasu nan yake giggirbewa yake tarawa shi wannan karan ana amfani da shi ne wuri daban daban wasu akan cire ko mai shanu da awakai da tumakai don abinci ne a gurin sannan wasu sukan cire shi su je da shi su barshi ya bushe?? idan ya bushe sai ayi amfani da shi wurin ƙonawa ayi girki da shi wasu suna amfani da shi makofan suyi amfani da ice sai suyi amfani da wannan karan ayi girki kuma yana ci sosai kuma yafi sannan?? anan ya riga da ya gama cire masaran da ke jiki yanzu kawai abunda ya rage yana cire karan ne wasu kumaba su cire karan? ya ƙona gonan gaba ɗaya wurin tsincewan a ƙona kara a gonan nufin sa yana fa na wannan ƙasa in ba taki sosai ana ƙara mata taki ba?? noman shi yana da aiki na samu dan ga hular shi nan da rigar shi tufess da wando jins yana aiki a zaune zai iya yayi aikin shi yayi ya gama ba duka ba ya bari gobe ya sa yananan a hannun shi ba wani fatanya ko adda da yake sawa kaman da hannu yake tugewa yake amfani da ba kaman wasu ba da suke zuwa da adda ko fatanya ko wani abu maka

Kamar yadda kuke gani nan wani wuri ne da ake sayar da kayan abinci, da kayan sinadarai uhm ga shi nan wuri ne babba an yi shi kamar kamfani, Toh ba kamfani ba ne kasuwa ne amma na abinci kayan masarufi da ake sayarwa, gashi zaka gan shi an yi, an yi shi wuri wuri wuri abin da kake buƙata na kayan abinci da masarufi in ka shigo wannan wuri zaka samu in ka zo za ka je ka duba ka ga mai da mai kake da buƙata yana wurin mai da mai kake buƙata yana wurin lokacin da ka je, za ka je wurin ka je ka zaɓa, inka zaɓa za ka je, kamar kasuwa ne amma na abinci ya saida kayan abinci tsayawar mu kayan masarufi in ka je za ka duba ka zaɓa ka ɗaɗɗauka sannan ka bi ka ga nawa-nawa yake ka je wajen kanta wajen mai biyan kuɗi ya duba abubuwan da ka ɗauka, abubuwan da ka saya, kowanne ya duba kuɗin shi farashin si ya gaya maka ya rubuta sannan ka biya, in ka biya ya baka shaidar ka biya sannan ka tafi kuma ga shi nan wannan wurin kasuwanci ne babba, tunda kowa ga shi nan ya kakkafa tanti shi kuma ya zuzzuba abubuwan da yake sayarwa a nan wurin in ka zo za ka ga ba wani cinkoson ababan hawa, asali ma ababan hawa ba su shigowa wurin sai dai mutane kawai um idan mutane sun shigo na ga kowa yana harkar shi ba layi ba wai wannan ya cika wuri wannan ya cika wuri mutane kawai kasuwa ne ka ta nan babba na kayan abinci na damina da na masarufi a nan a nan wajen shi ne wurin saye da sayarwa ne na kayan abinci da masarufi.

nan dai? ga shi nan za'a ce mishi gidan gona ko kuma dan ƙaramin gidan gona wanda gashi nan a shuka kala kala kalakala kala kala kalakala shukoki wanda suke da matukar amfani ga lafiyar dan adam zaku ga gashi nan akwai shukan da ake kira kafi likita akwai shukan da ake kira alobera akwai shukar da ake kira gwanda akwai shukan da ake kira abubuwa gasu nan kalakala a wannan gonan to hikaman wannan shuka shine a wannan gonan za'a ga shukan nan da akayi duk wani abu na magunguna zaka iya samu a nan saboda wannan shuke shuken gayi nan ma wani gayi nan harda sutura agurin ta can kuma in ka duba zaka ga akwai dai kalakalan shukuki a wannan wuri wannan wuri ba wai gona daya bane ba wai gona na bane kamar gidan gona na ne dan ƙarami wanda zaka ga manoni yana yi saboda ya amfana da wurin sannan duk yawan ci wa'innan abubuwa da ya shuka wasun duk magunguna ne ana amfani dasu wasu a magunuguna wasu a daka wasu a daka a shafa ajiki don wani rashin lafiya wasu a jiƙa wasu kuma aa a a samu a kirɓa a jiƙa a dafa a sha duk magunguna na ne nan da kake gani gasu nan a gonakin kota ko ina gayinan ma wani harda wani wani wani abun nan da suke kira duk dai gashi nan dai yacika gona kuma yayi kore kuma alamu a na kula da gonan yanda ya kamata tunda ba inda ya bushe alamu ana bashi ruwa inda ya kamata tunda ba taki a ke sama sa mishi ba shi wannan sai dai kawai a dan gyarashi lokaci bayan lokaci in lokaci yayi zai bushe ne sannan kuma zai iya ƙara tsirowa sannan shikuma yana tsiraishi shuka shi akeyi zai iya shekara da shekaru?

Wannan abun da muke gani, gashi nan an kawo wani abu, kaman ciwo, kaman cebur ko wani abu, a'a ba cebur bane, ba wani abu bane, abun tsinko lemu ne, ko mangwaro, ko gwaiba, ko wani abu makamancin haka a bishiya. Wanda ba si ka hau bushiyan ba, kana tsaye, zaka sa shi ka tura, sai ka girgiza ko ka murza, sai ka ga abunda ake da buƙata, ya biyo jikin abun ya faɗa. Kaman yanda muke gani a nan, wannan bushiyar na lemun tsami ne, lemun tsamin ma, ya kasu kash-kashi ne, wani zaka ganshi yana da girma, akwai wanda zaka ganshi bai da girma, akwai wanda zaka ganshi muna ce mai shima lemun taba. Dud dai lemun tsami ne, to kuma kowa ya san amfanin lemun tsami, a jikin ɗan adam. Lemun tsami yana da amfani sosai, wasu in suka sami lemun tsami, su kan yanka shi, sui dinga goggogawa kaman a fuskan su, sunce yana cire masu ƙurajen fuska, yina gyara musu fuska. Wasu kuma zasu yanka shi, su sa shi a ruwan lifton, ruwan tea kenan, in suka sa a shayi, yana da matuƙar amfani sosai. Wasu kuma zasu samu ɗan lemun su da ake haɗawa na gargajiya, su yanka, su sa a ciki, yana da amfani shi ma sosai. Sannan, lemun tsami shima in kana yawan shan shi, ana dafa shi kana sha da ruwa, shi ma yana ƙara rage ƙiba, yana sa mutum ya rage ƙiba, sannan yana da amfani sosai. Sannan lemun tsami ana sarrafa shi ta wurare daban-daban, irin su man shafawa, irin man da ake shafawa zaka ga wani akwai lemun tsami, irin su su irin su kayan da ake haɗawa na ƙanshi, zaka samu akwai lemun tsami, irin su abunda ake haɗawa na sha, irin su jiuce-juice na sha, abun sha, zaka ga shi ma akwai lemun tsami a ciki. Kai, hasali duk inda kaje zaka ga akwai ɗan lemun tsami, saboda shi yana gyara ɗanɗanon baki ne, ko da cikin ka ya ƙulle, zaka iya in ka sha lemun tsami ya wanke maka ciki.

Wannan gonan shinkapa ne ga ya nan ya shuka shi, ya yi kyau ga ya nan ko'ina ya bushe ya zo ya ga gonan shi, ya ɗaga hannu yana ma Allah ya na ma abun bautan shi da wannan samun iri da ya yi, gonan shi ga shi nan ta yi kyau ita in an shuka ta, tana buƙatan guri mai ruwa tana buƙatan guri mai ruwa sosai da kuma guri mai iska sannan suna da buƙatan ita ma a dinga sa mata taki, ita ba wai ruwa ake zuba mata ba ruwan sama ne da in ya buge ta aka lokacin ruwa, sai ya sa ta ta yi, lokacin ruwa sannan ita in ta tashi in ta yi, za ka ga kawai gabaɗayanta ta yi kore shar ko ina da ko ina, sannan in ta bushe kuma gabaɗayanta ta bushe, mafi a daga gonan suke zuwa su zo da kayan aiki, a buge ta a ɗurata a buhu a kaita gida sai a kaita gida a je a wasu kuma su kan cire ta ba ta gama bushewa ba, a je a shanya a gida ta bushe, sai a buge ta, a cire tsabar sai a je a sarrafa ta, wasu kuma sukan so ta ingin chasa sai a chaso ta, in an chaso ta a kawo ta gida, a sheƙe a ije sannan kuma wasu tun dga gonan suke saida shi a sampareren shi ba tare da sun mai da shi tsaba ba sai dai shinkapa ba inda ba'a samparan shinkapa ba inda ba'a noman shinkapa, gabakiɗaya paɗin duniya duk ana noman shinkapa, ana noman shi inda ya kamata koma ana yin siye da siyarwanshi sannan shinkapa tana ɗaya daga cikin abincin da ake ci, a ko da yaushe kullum ko ina ana cin shinkapa, ɗai ɗai ne inda zaka je gidan da baza ka ga kusan kullum sai anyi shinkapa a gidan ba, saboda ita abinci ne wanda kowa da kowa yake so, kuma ake ci.

shiiii wannan abun da muka gani wani abu ne daaaa makera da suke kera shi masu hada fatanya adda cebir mun ja gara da dai kayayykin amfanin gona to su ne su ke zuwa su samo wannan a samu karfe a samu a narka shi in an narka shi sai a zo ay mashi a lanlan kwaya shi a bubbuge shi a lanlan kwaya shi ya koma kaman yadda ake so shi wannan abun ana kiran shi da lauje shi wannan lauje shi ne ake amfani da shi, in anyi shi sannan za su mashi dan mariki na hannu wani hannun ma za kaga na karfe ne wani hannun kuma za ka shi kamar yadda muke ganin wannan na icce ne su suka san yadda suke lanlankwaya shi su sassarrafa shi ya koma haka to wannan lauje muna amfani da shi a gona ne wurin yin abubuwa da dama to a cikin abubuwan da muke amani da lauje shi ne ana yanyanke ana yanyanke ana zua da wannan ana ciccire masara ana ciccire shinkafa ana ciccire dawa ana ciccire gero ana ciccire a bubuwa da dama da wannan laujan wasu ma suna yin ciyawa da shi sabida ganin yadda ya lankwashe in har ya lankwashe za ka ga yana da filf za kaga wasu ma in ya dakushe za su iya a wasa shi su kaiwa inji ya wasa musu wasu kuma suna amfani da dutse ne ko wani abu mai karfi a wasa shi saboda da an damka wani abu an kama ansa a rika sai kawai ya katse ko ya kwashe shi a samu abin da ake so, ana dai ana noman shinkafa da shi, a ciccire shinkafa da sauran kayayyakin gona ana amfani da lauje wajan ciccire su ne kuma ana amfani da shi wurin cire wurin cire ciyayi sosai da sosai

Nan hoton da muke gani ba wani abu bane illa wani abu da muke kira da kuma rogo shima haka ake shuka shi ana yin kwiyya kwiyya kwiyya kwiyya wannan iri ne nashi shi wannan shuka shima ake yi a ƙasa aka caka shi in ka caka shi zaka shuka shi a ƙasan dan ka shuka shima yakan daɗe sai ya shekara ɗaya gyam a ƙasa kapun yayi shekara guda yake yi gyam kapun ya nuna a ce an zo an cire shi shima haka yake in an shuka shi a hankali a hankali in dai har ruwa ya same shi ruwan wannan shekaran to ze samu ya yi a zo a cire shi a je a sarrapa shi shi rogo ana sarrapa shi ma ta hanyoyi da dama ne na ɗaya ana sarrapa shi ana yin shi a abinci shi ba a cin shi a ɗanye sai an dapa sannan akwai rogon da be ciwuwa ma ko an dapa se ya riƙa wani kuma rogon zaka ga shine ake zuwa ake yin sarrapa shi a je a yi wasu abubuwan wanki da sauransu da shi sannan ana zuwa a sarrapa shi shine ake sarrapa shi wasu a dandaƙa shi a sa shi a inji a yi mashi dai duk abunda za a mashi a sai mai sinadaran da za a sa mashi ake maida shi garin rogo wannan shine ake kira da icen irin rogo to shi kuma garin rogo shine idan yayi ya kai shekara a ƙasa shine ake zuwa a cire a wanke a pere a gyara a sarrapa shi a yi ga a maida shi garin rogo to da shi ne ake yi. Sannan banda garin rogo Ana sarrapa shi ma ta hanyoyi da dama wasu ma in suka samu sukan yanka shi a wanke shi a ɓare shi in aka wanke aka ɓare shi se a dapa in an dafa a ci shi da ƙuli da mai a zuwan abinci wa abinci ne me kyau me riƙe ciki.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

Wannan hoto da nake gani a ma'aikata ne a gona suke yin aiki gayi nan can an yi shuka yayi kore shar ga motoci-motoci nan wanda ake amfani da su irin motocin tractor wanda suke yin suke yin kuiya-kuiya kaman yanda muke yi da garma suna da wasu ƙarafuna wanda suke yin aiki a gona ga shi nan daga nan motoci ne sun fi guda biyar wanda suke aiki a babban gona irin wannan babban gonan shi ne gonan da ake yi wanda mutun ba zai iya amfani da kan shi yayi ba shi kaɗai ko kuma yayi amfani da irin su fatanya ko garma ko madingiri ko minjagara ko lauje gurin yin aiki da shi dole sai dai a nema motoci na zamani wanda ake amfani da su kaman dai yanda muke gani a hoton nan ga shi nan an sassa kayan aiki suna ta aiki a gonakin ga shi can wani ɓangaren ma na gonan yayi kore shar har kayan noman sun fito yanda yakamata sannan gayi nan ma'aikata su kuma wasu suna nan suna yin noma na haro ne gasu nan dai sun sa suna aikin su kuma wannan aikin da suke yi shi ne aiki mafi sauri a aikin gona wanda idan har kana yi ko ko kana da shi kana yin aikin zaka gama aikin ka a ƙanƙanin lokaci saboda mene ba mutun bane ke yi kayan aiki ne na zamani motoci wanda aikin da mutun ɗari ma zasu yi ita zata iya yin shi a awa ɗaya saboda ba ita ke yi ba mutun ke yi ba moto ne sai dai mutun ke sarrafa ta ta hanyoyi daban-daban ga shi nan ma a yadda muke gani ga wani ƙarfe nan, yanzu wannan ƙarfen yana da bakuna sama da goma ga shi nan an sa mata zata ja shi ta buɗa shi ta gyara shi yanda kaman yanda mutun zai yi, har ma yafi na mutun sannan kuma a haka za'ai shuka da motocin da sukai wannan aikin da irin su ake yin shuka ba kaman yanda mutun zai yi da hannu ko da ƙafa fa da kan shi.

gashi nan kaman yanda muki gan wani mutun ne yana haƙa rami mu anan muna kiransu da masu haƙin rigiya wannan mutuimin rijiya yaki haƙawa gatanan yazo da kayan aikinshi hartafara zirfi dan wannan ya tafara kawomai gurin gwiwa yana haƙa rijiya kuma wannan mutumi alamun gahi shi kaɗaine yaki haƙa rijiyan rijiya dai kowa yasanta anan ƙasan hausa ko a arewa tanada mauƙar anfan tanada matuƙar anfani sosai sosai a karkara da birnika ma da karkara sanoda rijiya tana anfani ne wajan inda ba ruwa ana haƙatane saboda asamu ruwanda zaa dinga anfani dashi wasu suna anfani dashi su sha wasu kuma suyi wanka wasu kuma suyi wanki da wanke-wanke sannan wasu kuma sukanyi anfani dashi ne gabadaya susha suyi wanka suyi wanki suyi wanke-wanke duk abunda zasuyi maamalasu na yau da kullum da wannan ruwan rijiya ke anfani sakamakon basuda ruwan famfo shiyasa aki gina rijiya musamman zaka sameshi a ƙauyaku basuda ruwan famfo basuda wani irin ruwa banda na rijiya kuma zaka samaita wata rijiya tanada garɗi wata rijiyan kuma batada garɗi ruwanta zakajita mai daɗi ne har anaso azo asha saboda garƙin ruwan sannan rijiya akan ginata ne da zaifi wata rijiyan tana zarfi sosai inda in baa samu ruwa da woriba sai an hakata tayi zirfi sosai wata kuma akan samu ruwa dawori ama yanda anason ruwan karya ringa saurin ƙafiwa yaringa saurin ƙarewa sai a haƙata da zirfi sosai wata rijiyan ana mata gini aciki zaa sa siminti ayi mata gini abar bakin idan ruwan inda yake fitowa ya ringa taruwa wata kuma rijiyan baa mata gini a haka aki barin ta sannan akan yimata murfi saboda gudun datti da jefe-jefe da yara suki yi acikin ta sannan rijiya nada matuƙar anfani abirni da karkara saboda mai tun zamani daya can rijiya akasani baasan wani ruwan fanfo kona wani abuba

Wannan hoto da muke gani ba wani abu bane da muke gani shi ne alade muna kiran shi da alade anan kasar hausa alade wani dabba ne da ake kiwon shi a guri daban daban kaman nan arewa ana kiwon alade amma ba ko ina da ko ina saidai gurin wadanda suke iya cin shi suke siyar dashi sune suke kiwon alade asali anan hausawa suke cika yin kiwon alade ba saboda su ehh.. basa ci aza.. basa cin alade, gashi dai wannan aladan gasunan guda uku ga mace ga namiji wancan da alamu dan dansu ne wannan kuma alama ta nuna gashi nan yana so ya tara da matan shi kuma alade wani dabbab ne wand baya san zafi shi bai san zafi kwata kwata saboda yana da mai zafi na matukar wahala da? in dai guri da zafi, za kaga alade ba yaa samin nutsuwa bai ji dadi yanda ya kamata, amma inguri ba zafi sosai zaka sami alda yana walwala yana yawo duk inda ya kamata yana zuwa? nan aladun gasunan sunyi luwai-luwai alamun wadan nan ana kula dasu ana basu abinci mai kyau ana basu magunguna san nan ana musu wanka ma ana gyara su tunda gya jikin su nan yayi kyua inda kasan an shafa musu mai to in aladu suna samin wannan guri mai iska da sanyi za kaga sune girma suna sheki kuma suna haihuwa `ya`ya da yawwa san nan wadan nan aladu su ba a ko ina ake samu su ba shi guri manban maban banta inda ake kiwon su ba kaman nana arewacin nigeria ba inda ba an cika basu muhimmanci ba saboda ba a ko ina da ko ina ake kiwon shiba balantana a siyar ko ko ace za a ci a yi kiwon su

? wannan wani abu ne da ake shukawa wancan wata bishiya ne da ake shukata da ake kira da kwakwa wannan bishiya dai ta Kwakwa kowa ya santa saboda Kwakwa in an shuka shi yakan ɗauki shekara da shekaru a ƙasa yana girma yana tsiro yana toho har ya fito da 'ya'ya ya girma in 'ya'yan sun fara girma ya bushe ya bushe bayan ya bushe za ai amfani zai faɗo ko kuwa aje a ciro a ɓare shi shi ne ake samun Kwakwan asalin Kwakwan a ciki an ɓare wannan ɓawaon Kwakwan sannan shi Kwakwa akan sha ruwan Kwakwan a hakan shi yana ɗanyen shi in ya fara nuna kafin ya bushe gabaɗaya akan wasu sukan je su ciro su buɗe su ɓare su sha ruwan saboda yana magani yana da amfani a jiki sannan yanzu Kwakwa akwai Kwakwa da aka yi na na yanzu wanda in ka shuka ta ba za aka daɗe ba zaka iya cirar Kwakwan tun tana ƙaramarta ba tare da ta girma ba amma Kwakwan da sai tai shekara da shekaru bata yi ba amma in ta fara yi za ta dinga baka 'ya'ya dus shekara bayan shekara sannan Kwakwa tana da matuƙara amfani saboda tana ɗaya daga cikin kayan marmari akan ci akan sha ruwanta sannan kuma wasu a ƙasashe suna yin addu'a da kwakwa suna in sun je yin addu' a kamar irinsu Indiya a gun bautansu suna addu'a da Kwakwa fara me kyau zaka ga suna amfani da shi mu kuma nan muna amfani da shi gurin ci ne da kuma ruwan shi mu sha sannan kuma ana amfani da shi gurin sarrafa irinsu Kwakumeti wannan abu da ake yi ne da Siga sannan kuma ana amfani da shi a ci shi a haka sannan akan yi amfani da ruwan Kwakwan da Kwakwan gurin yin su mai da wasu abubuwa da ake samu wannan Kwakwa dai akan shukata kuma ana cinikayyanta a faɗin duniya baki ɗaya wasu ma nomanta suke gabaɗaya saboda siye da siyarwa si siyar kuma sui amfani da shi

Kaman yanda muke gani a nan wannan kayan gona ne na kayan marmari da muke ampani da su a kayan abinci ko in ce a miya da ake yi da abinci da ake sarrapa su irin su goji su su latas su kanumpari da citta da masoro gashinan hadda wasu abubuwa hadda su abubuwan da ake ampani da shi a gonakin ga su nan wa'inda se shuka su ake yi wasu kuma siyo su ake yi ai ampani da su wannan de gona gashinan kaman yanda muke gani gaban gonan ma aka ijiye inda ake ampani da wa'innan kayan masarupi na gona gurare dabam daban gashinan kun gani kaman yanda muka gani a nan gashinan a gona abubuwan sunyi kuma ana jiran masu siye ne an karkasa ko ko an riga ma an siyar za a zo a kwashe su de wa'innan kayan gona ko ko wa'innan kayan girki da ake sawa a abinci ko a miya ana cirre su ne a gonaki ana tsinko su inda ake noma su kuma zaka gansu gasu nan sunyi kyau sunyi kore wanda ze yi ja yai ja wanda yai kore yai kore wanda ya bushe ya bushe kuma duk a haka ake ampani da su ko wanne da kalan yanda ake ampani da shi kuma ko wanne da kalan ɗanɗanan da yake bayarwa a abinci idan an saka hasali wa'incan wanda suka bubbusen ma zaka ga su a haka ake sa su a abinci kuma zasu tashi suyi ma su sa abinci yayi ƙamshi su wa'innan kuma jajayen zaka ga yanka su wasu ake yi wasu a markaɗa wasu a daka a sa a miya ko a sa a abinci sukan ƙara ma abinci ƙanshi kan ƙara ma abinci ɗanɗano da daɗi sannan kuma am pi da ampani da irin wa'innan kayan abinci ko ko kayan masarupi e a gurare da yake na masu manyan mutane masu kuɗi ba kaman inda ake ampani da shi a ƙauyuka ba.

um wayannan wayannan kayan abin wasan yara ne irin su mutun mutumi da na giwa da na alade dana mage dadai kyan dai da ake har haɗawa na wasan yara wasu abin aka ƙyerasune da roba wasu kuma da ƙarfe wasu ma aka ƙyerasu da ƙasa se ai mutun mutuminshi aba yara suyi was wannan kayan abun wasan yaran yanada matukar tasiri agurin yara saboda yaka zama kaman abokin wasa ga yaro wani yaronma idai da abin wasa to baya damuwa da koke koke ko rigima rigime zeta wasanshi har yayi bacci sannan akwai yaran dasu indai da abin wasanan zasu iya su riƙeshi suita wasa dashi su tashi dashi saboda yana ɗebemusu kewan wani koko kewan mamansu kowani ƙaninsu ko wani nasu salima zakaga yara sunfi son wayannan kayan wasa fiyeda su tsaya ko su zauna tare da sauran yan uwansu koda suna tare da sauran yan uwansu zakaga suna amfani da kayan wasanne sannan yanada matuƙar tasiri agurin yara wannan kayan wasa ana sedashi agurare inda kaje inda yake akwai kayan wasa koko kayan abinci koko gurin nishaɗi gurin hutu zaka samu akwai irin wayannan kayan wasan agurin sannan zaka samu akwai kuma wanda zaka hau kai wasa akwai na siyarwa wanda zaka iya tafiya dashi gida sannan akwai wanda zaka iyayin wasa dashi agurin katafi kabarshi sannan wayannan ƙananun kayan wasa iyaye sukan suyamma yaransu ne ko abikin ƙarin shekaransu ko kuma idan yaran sunyi ƙoƙari a makaranta ko kuma wani abu to za siyamma yaro zakaga yana farin ciki da wannan abun da aka siyan mashi saboda yana ganin wannan abun wasa kaman wani abokine agareshi ze zamana yana kewanshi ko da yaushe suna tare wani zubin ma wannan kayan wasan yaran in an suyo zakaga yaro yana murna yana farin ciki kaman anbashi wani babban agurunshi

A yanda muke gani a nan ƙasa ne a nan aka ɗebo ga yi nan manomi ne ta zo a gonan shi ya ɗebo wannan ƙasa yayi shuka a ciki kuma wannan shuka da muke gani shuke ne na tumatir ga shi nan gurin yana da danshi tun daga ganin ƙasan ka san ba guri da yake da ƙarfi bane ga shi nan shi da kaman yaran shi a gona wannan ƙasa dai daga gani alama akwai taki sosai a jikn wannan ƙasa tunda in ka gan ta gata nan tayi kyau ta nuna alamun akwai taki jikin ta sannan kuma in an yi shuka za'a samu abinda ake buƙata a gonan tunda za'a samu in an sa iri me kyau an ba shi ruwa an sa mishi taki zai haifar da ƴaƴaye masu kyau a gonan sannan shi tumatir ba kaman sauran noma bane shi tumatir yana son ruwa akai-akai sannan ana sa mashi taki ne kaman sau ɗaya har ko sau biyu har yayi, sannan yana buƙatan noma lokaci bayan lokaci yana buƙatan noma yana buƙatan sannan shi abu ne da ba sau ɗaya ake cire shi ba a shekara zaka iya ka cire shi sau biyu ko sau uku indai har matuƙan ana samun ruwa isashe a gurin yana samun kula yana samun feshi ana kulawa da shi to zaka ga fa wannan tumatir yana yin iri yana manya kuma in ya nuna zaka ga ja ne amma kafin ya nuna zaka gan shi kore fatau amma lokacin da ya fara nuna zaka ga duk sun yi ja kuma sun yi manya, sun yi kyau kuma akan zo shi a ɗibe shi a kai shi gurare daban-daban ana miya da shi ana kuma sarrafa shi a gwangwani a ijiye shi kar ya lalace na tsawon lokaci mai tsayi tumatir yana ɗaya daga cikin kayan abincin da in dai za'ai abinci to sai an sa tumatir ko miya za'a yi sai an sa shi saboda yayi daɗi sosai.

Wannan guri dai da muke gani ba wani guri bane illa guri da muke kira wasu sukan kira shi da guri Sahara wasu su kira shi da da rafi wasu su kira shi ana kiranshi? sunaye kala kala irin wannan guri a nan ne ma'aikata wasu ke zuwa su haƙo ƙasa ko ƙasan filasta ko su je su haƙo yashi ko kuma wani abu. Wannan guri ba a shuka irin wannan guri baya shuka ƙasan gurin bai ɗaukan shuka sai dai in da kwai bishiya a gurin wani kalan bishiya a gurin ko wani abu in ya fito? idan ya fito a gurin to zai cigaba da fitowanshi amma in shuka ne ake yi irin shuka zamani ko kace zaka shuka wani makamancin irin abubuwan su masara su wake dawa gero alkama ko irin su abarba lemu rake kankana ayaba da sauransu kai da dukkan wani nau'in ma kayan abubuwan shukawa baza su fito a irin wannan gurin ba saboda ƙasan bata da danƙo bata da bata da taki bata da ita irin wannan ƙasan bata ɗaukan shuka saboda yanayin ƙarfin da take da shi ba ko wani irin abu bane zai iya fiowa a irin wannan gurin da ka ganshi shiyasa kawai mutane basa yin shuka a irin wannan guri saboda yanayin yanda gurin yake sai dai kawai a zo a ɗebi ƙasa ko ko ayi wani abu da shi amma gurin baya ɗaukan shuka kuma ba shuka bane ko wani irin abu inda dai ba abunda ya fito a gurin ba irin su bishiyoyi na ƙaya ko bishiyan wani irin abu da ta fito amma ba dai wanda mutum zai shuka ya bada ruwa yace zai yi amfani da shi har ya amfana ya siyar ko ko ya ci yayi amfani da shi.

kaman yanda muke gani anan guri ne babban guri da aka gina shi ba dan komai ba dan kiwo kiwon kuma manaa dabbobi ga nan guri ne wanda aka kera shi da karafuna aka gina shi gashi nan da wuta da komai da komai duk abunda dabba yake da bukata ya samu ga shi nan a gurin ga gurin abinci nan ga gurin shna iska nan ga wuta hadda wuta ma ga gurin wannan guri da aka gina dan kiwon aladu ne dan gashi nan ma anan gashi nan macen alade ta haiwu gashi nan an killace ta a kejin ta da ita da 'ya 'yan ta kaman yanda kuke gani anan kusan 'ya 'ya guda biyar ne ko shida tana gurin gashi nan ta kwanta haka gashi nan a bata ganyayyaki da abubu wan da zai kara mata sinadari da nono da yanda zata ringa shayar da 'ya 'ya yan zu wannan alade alamu na nuna suna samun kulawa da magun guna da abinci da wanka duk abun da yakamta a 'yan nan dabbobi dai ana killace su ne ana kiwan su dan a ci ko dan siyar saboda inda ake ana daukan su da mahimmanci kaman yanda ake daukan su shanu da awakai a najeriya arewacin najeriya mahimmanci haka suma inda suke wannan dabban da mahimanci dan gashi nan yanzu a haka wannan dabba yayi girma sosai gashi nan da 'ya 'yan ta ana si da ita kuma da tsada sannan tanada nama yadda kuma tanda bukatan iska tanada bukatan ruwa tanda bukatan ci hadda ci a wannan guri da ake kiwan su ba tabo ba datti ba takura zasu dinga zama suna ci suna sha yadda ya kamata ana kula da su kaman yanda ake kula da su..

kaman yanda muke gani a nan nan kasuwa ne inda ake siye da siyarwa da kaya kala kala da kayan abinci da kayan gida da ma komi da komi nan kasuwa ne ake saida gashinan inda wata mata ne nan tazo gashinan da jakanta da kuma roba gashinan ita kuma wannan matan gashinan itama ta zo ta miƙa mata kuɗi zata siya ayaba wannan dai mata gatanan mai saida ayaban gata nan a zaune ta kasa ayaban ta gashinan a ƙasa tana siyarwa da wannan matan gata nan ta miƙa mata kuɗaɗe ne a hannun ta zata siya ayaba shidai wannan ayaba a ana noma shi ne a nan ko ina a najeriya ana noma ayaban kuma ko wani ƙasa yake ɗauka ayaba sinadaran ƙasan na iya ɗaukan ayaba nan ayaba shuka ne wanda ake shuka ta wanda take ɗaya daga cikin kayan marmari aya daga cikin kayan marmari da ake ci ayaba tana da matuƙar amfani a jiki ayaba sannan akwai wanda ake soyawa a ayaba a yanka a ci sannan ita ayaba ana cinta a haka inda ake ɓareta a ci ta tana nuna ne inta nuna zaka ga tayi ja jawur wata kuma bata yin ja zaka ganta koriya ne amma a ciki ta nuna sannan wannan ayaban an cirota ne ɗanya ne ta yo kore za'a kaita wasu kuma sukan ɗan kaita in sun yanko daga gona su kaita gida su nikata sannan su fito dsa ita su siyar wasu kuma tun daga can suke zuwa siyar da ita a ɗanyen ta acan ne wurin siyarwan sai a nika sai a siyar da ma mutane da shi ayaba yana wasu suna cinta sosai abinci ne sannan ana noman ta sosai sosai inda ake noman sauran kayayyakin noma a ci dasu a wurare daban daban sannan kasuwancin ayaba yana tafiya sosai da sosai a gaba ki ɗ ayan najeriya baki ɗ aya ana amfani da wannan ayaba kuma ana ci ana ci ana amfani da shi ana yin kuma sadaukarwa na wannan ayaba

Kaman yanda muke gani a wannan hoto ba wani abu ba ne wannan shukan da muke gani shi ne muke ƙira da albasa wannan shuka albasa wani irin um wani irin abu ne ko ko in ce wani sinadari ne wanda ake sa wa a kayan abinci me amfani sosai sannan albasa tana da matuƙar amfani gurin a cikin abinci idan an sa albasa a abinci yanda ko a miya ko a shinkafa jalof ko de a miya ko a suya ko a wani abu duk abin da ka sani na amfanin gida inde na abinci ne to ana amfani da albasa saboda tana sa miya ta yi ƙanshi ta gyara miya ta yi ɗanɗano ta yi daɗi wannan al basa ana shuka ta ne a guri wanda yake an yi shu in an zo anyi kuiya-kuiya ana samun irin albasar ƴan ƙananu-ƙananu ne irin albasas se a zo a dasa idan an dasa a cikin ƙasan to in aka ba shi ruwa aka sa mi shi taki a hankali a hankali ze dinga girma yana girma yana girma har ya girma ya yi ya nuna alamun ya gama girma har lokacin da za a girbe shi sannan albasa tana da wani abu da ake ce ma lawashi a samanta wannan lawashin shi ma yana da amfani sosai ana sa shi a abinci ana soya mai da shi ko da ba albasa sannan albasa tana da wasu sinadarai a jikin jikinta wanda ke ƙarama ɗan Adam lafiya sosai ko wasu ɗanye ma suna cin albasa dan albasa tana da yaji a ido don in kana yanka ta ko ka yi kusa da ido da ita zaka ji tana da ya... sannan tana da? sosai ana yin magunguna da ita ana yin wasu mai da wasu sinadarai da albasa saboda sinadarin da albasa take da shi um albasa de ana siye sa siyarwan ta a faɗin duniya baki-ɗaya kuma ana noman ta ana kai ta daga ƙasa zuwa ƙasa zuwa ƙasashen duniya ana siye da siyarwan ta kuma ana noman ta

wannan abun da muke gani shi ake kira da babban gona wannan goma gashinan babban gona ce iya ganin ka sannan irin wannan gonan gashinan a abin da muke gani wannan ruwa ne ake ba gonan gashinan an hada wani fayif ne da mainene-mainene jrin dai zamani ya canza wannan noman ba irin noman da bane da ake wannan noman zamaninne saboda gashi nan an sa fayif tin daga nan har karke har iya ganin ka ga wasu tayoyi nan wannan, za kaga yana tafiya ne yana ba gonan ruwa kuma duk girman wannan gonan wannan ruwan zai wadatar da sh,i saboda ruwa ne da ake daukowa a korama ko kogi inda yake a kwai ruwa wannan ba ruwan sama ba ne kamar yadda muka sani ana shuka ne da damina wanda in ruwa ya zo zai bige shi amma wannan ba shukan damina ba ne shukan rani ne ko kuma in ce ba ruwa a inda ake wannan shukan amma ga yanan anyi amfani da anyi amfani da ilimin zamani an samarma da gonan nan wasu gura, da wasu koramai koko gashinan wasu fayif-fayif da aka hada wanda zai kai ruwa ko ina da ko ina na gonannan sannan kuma gashinan alamu ya nuna gabadaya wannan sukan suna cikin jin dadi da koshin lafiya sun yi yalwa sun yi kore sabida suna samun ruwa ingantacce suna samun taki suna samun abin da ya kamata ga shi nan yanzu wannan ruwan wannan ruwan anan kunno shi ne an hadoshi yanzu wannan ruwan da aka sakama gonannan shi ne ake cema barruwa wato barruwa, ana yin barruwa ne a inda yake ba ruwa akan sa fayif a sa inji sai a janyo ruwa daga wani rara rafi ko kuma wani tafki wanda zai iya dauko shi ya janyo ya kai ruwa inda ake so to shi ne ake magana da noman rani sanan kuma wannan shi ne ake kira da barruwa ana ba aaaa shuka sanan shuka gatanan tai kore ko'ina da ko'ina alamu ruwa na kai mata yanda ya kamata

kamar yanda muke gani wannan gona gata nan tayi 'ya 'ya ta fitar da risina yanda ya kamata yayi kyau ya fita kamar yanda muke gani nan wannan gonar ko ta ko ina yayi kore yayi kyau ya haɗe da da sauran 'yan uwan shi yanzu wannan gonar da muke gani gata nan katuwar gona ne babbban gona ne wanda iya ganin ka irin wannan gonan in lokacin damuna ne to ruwa yana kai mata har ko ina da ko ina in ana ruwa idan kuma ba lokacin da muna bane lokacin rani ne to ana iya amfani da irin wannan irin wannan kayan zamani da ake kaiwa gonaki komai yawan shi komin nisan shi zai isa zai isa i zuwa inda ake so yaje kaman yanda nake gani anan wannan shukan dai alamu ta samu kula wa daga gurin masu shukan ta samu kula wa ta samu taki ishashasshe ta samu ruwa ishashasshe tana samun kula wa yanda ya kamata shiyasa ga nan gaba daya tayi guri ta fitar da furanni mai kyau ya girince ko ta ko ina ya zama yayi kyau yanzu wannan abunda ya rage in tayi kawai cire wa za'a zo ayi ko a dau injina tun daga farko a fara cire shi akwai inji da zai tace shi ya cire komai da komai ya fitar da tsabar cire totuwar ya cire ganyen sannan a ɗura a buhu ko a abunda ake sa wa a tafi dashi an kasuwa za'a kai tafi dashi kasuwa idan kuma ba kasuwa za'a kai ba gida za'a kai a tafi dashi gida ajeh a sarrafa shi yanda ake so a sarrafa shi shi dai irn wannan noma yanada matikar amfani saboda noma ne wanda ake yi ba dan a ijiye ba ana yin shi ne dan a siyar kuma ana yin shi ne dan amfanin mutane yanda zasu amfana su samu saukin rayuwa

um Kaman yanda kuke gani a wannan hoton, wannan ita ce muke kira da abarba. Abarba wata nau'in abu ne, ko in ce wata nau'in nau'in kayan marmari ne da ake shuka ta, ba a ko ina ake iya shuka ayaba abarba tayi ba, se guri da aka saba shuka ta. Sannan ba ko wani ƙasa yake ɗaukan abarba ba. Akwai ƙasan da ko an shuka abarba ba zai fito ba, akwai ƙasan da kuma in an shuka ta zata futo, tayi kyau, ka ganta jikin ta yayi kyau kaman yanda muke gani a nan. Wannan dai shuka, na ayaba ana shuka ta ne a ƙasa, kuma a kan shuka kanta, in tana girma tana girma, zata dinga futo da da da da ɗan ahankali-ahankali, a saman hat ta futo dashi ya girma, sannan kuma in ya girma wani zai yi kore, wani zai yi jajja-jajjaː, sannan abarba tana da zaƙi, tana da tsami. Mafi yawanci da wuya kaga abarba me zaƙi gaba ɗaya, dole sai kaji tana da ɗan tsami-tsami. Sannan ita ana sarrafa ta, ana yin wasu kayan sha, kayan shaye-shaye dashi na sha, na lemuka haka, irin su kayan sha na abarba, za a sa wani abarba a niƙa ta, a sarrafa ta, ayi ta a cikin gora ko wani gwangwami, ta zamana kayan sha ne. Tan ada matuƙar amfani, tana ɗaya daga cikin kayan kayan marmari, da ake amfani dashi ake sha. Wasu kuma suna yin suna yin noman abarba ne dan su sha, su sha, wasu kuma dan su siyar, dan kasuwanci, su kai shi guri, gurare da gurare inda ake da buƙatan ta, a siya a siyar. Abarba tana da matuƙar amfani a jikin ɗan adam, saboda tana ƙara lafiya, kuma tana da wasu sinadarai, da ake amfani da shi a jikin mutum, sannan ana amfani dashi wajan yin abubuwa da dama. Abarba dai tana matuƙar amfani, a cikin rayuwan ɗan adam. Sannan ana harkan ta a faɗin ƙasa baki ɗaya, wajan ci

? kaman yanda muke gani a nan wannan kasuwan kayan miya ne ko kuma ince guri ne inda ake saida kayan miya kayan miya ma'ana abubuwan da ake sawa ake yin miya dashi walau miyan taushe ko miyan kuka ko miyan dage dage ko miyan kuɓewa ko dai duk wata miya ko gatsipa ko kalkashi ko ayayo ko egusi ko wani ma kalan miya ne wa'innan kayan miyan dasu ake yin wannan miyan a can gepe akwai timatir a can kuma ga albasa can kuma ga zakaga ga ga ga shambo can ga attarugu ga tattasai duka wannan nau'i ne da in har akai maka miya dasu toh lapiya lau ne shi timatir asali ana kiranshi da kayan gwari saboda shi ya kan lo yana yin tashe ne lokaci bayan lokaci zaka iya ka siye shi yau dubu biyu gobe kaji ya ƙara ƙuɗi dubu shida ko bakwai saboda shi yana da tsada sannan kuma yana da arha zaka iya kodayaushe kaji ya tashi kaji ya sauka haka ma shima albasa da timatir attarugu da tattasai da shambo gasu nan duka de ana siyarwa an kakkasa wannan kaya? akan sarrapa su ne su ma akan se da su um a haka a ɗanyunsu in an ciro daga gona sannan kuma akan barshi a haka a yayyanka su su bushe a daka in an daka an mai dashi in an daka an mai dashi gari kamar irinsu tattasai irin su atarugu shima timatirin ana yin bushasshen timatir sannan ana yin timatirin gwangwani ana timatirin leda shima kayan miyan da muke gani su albasa da sauransu su ma akan ije su a sa musu magunguna gudun lalacewa sannan timatiri akan ci shi ma a haka wasu sukan ci timatir a haka saboda ɗaɗin da yake dashi shi be da zapi ba kaman sauran bane da su ke da yaji a baki da bazaka iya cin su a haka ba